Misile leellishaahu kincho tungoonni haaro loosantino doogooti. Mannu kaayinni konne masimaranssa amade no. kayiinni ikkirono footo kaayiinsoonni gari dibiifanno. Misilete xaaime dileellishshanno.

tini hidhine kaaffete gedeewa woyi qursa qursuwa intaniwaati yaate kuni beettu looso loosanni noo gari loosoho noosi bayiichi lowo geeshsha baxisannoho yaate.

Hiittoo faaffateeti kuni foonchu hiitto baxisanno footo marre ka"ate gangalatate daa"atote lowo geeshsha biifanno ayyaana haaroonsannowaati yaate

tini misile lowo geeshsha baxissaate biifaate yaate rosaano uddidhe danchu garinni qixxaabbino gari albansano fegegi yitino gari addintanni baxisaaho yaate.

Tini musile leellishshaari lowo geeshsha baxissano shama shaqqado gobva ikkase leelkishshawo yaate oowo geeshsha da'atateno injaanno baattuwaati yaaten

Wa tini misile hiitto biiffanno misileeti mannu maganu mine e"e maganoho albaanni heeshshi yee ku'u kowaare uurrite faarsita gari lowo geeshsha baxissa.

Tini misile leellishshannohu lemmichote muro ikkase leellishshanno, tini muro leemmichoti hiitto biiffate babbaxxitino loosira minu loosira huxxu loosira baalaho ikkitannote.

Beetto baraara baraadhayi noo gari lowo geeshsha baxissayo. Baraarshano uyinayi he'nooyise gari ayirrinyunni uyinanna iseno ayirrinyuyi adhata gari lowo geeshsha dassi yaa!

Waawu ! Hiittoo bayichooti! hiitto biifinsoonni! hiittoo dikooreeti !kowiichi mare foto ka'ate prograame babbaxxitinota assate injiinowaati injiino garinni qixxeessinoonni.

lowo geeshsha baxissanno footooti tini misile leellishshanohu sidaamu geerchi seemmasi uddire nafarasi seese ge'leete ofollinoha leellishshanno nafarisino lowo geeshsha biifannoho yaate.

Hiitto baxisano angate ogimmati tene loonsonihu bushu loosirati lowo geeshsha baxisanoho

tini misile leellishshaahu mineho gibbete gobbaanni harre noo gede leellishshaaho nafaru xure ishinu baalu woraqatta noo gedeeti ollaa qarqara dibiifisirino yaate.

Hiitto baxissanno sidaamu dagoomu qoqqowi loogooti tini loogo giddose sidaamu songino garanna bude leellishannote

kuni misile leellishshannnohu sidaamu budu mine minnanni hee'noonni garaati hiitto egennooti hiittooangate hayyonni loonsoonni loosooti yaate kinino lowo geeshsha dancha loosooti yaate.

tini misile leellishaahu lame mancho hasaawa hasaambanna hasaawa macciishshanni noo garaati ikkiha ikkirono dibaxisanno.

Tini lowo geeshsha baxissanno misileeti. Korkaatuno gibbete haqqe kayinse biifinse caa'linanni gede caale kalanqoonnite. Marre fooliishshirateno lowo injo noote yaate.

tini misile leellishshaahu hidhanni hiramani hee'noonnita leellishshanno beetto hasidhoonnire hidhitanni nootanna lamunku danchu garinni hidhanna hiramani noota leellishshanno misileeti yaate.

lowo geeshsha baxisanno mineeti yaate hiitto baxissaate loonseno guda hoongiro lowo geeshsha haqqe kayiinsoonni garino lowo geeshsha danchaho.

lowo geeshsha baxisanno bayiichooti kuni bayiichi biso hayiishshi'nanniwaati filiwuha noohu baalare injeessine wayi umisinni dirranno gede assine injeessine agurroonniwaati.

Misile leelishannohu gati laalicho dikkote shiqinshara ganibba assinooniha ikkasina dikkote shiqqano gede injoo kalanqanniwa baycho biddi assine sowate injo kalanqoonihha ikkas leelishanno

Misile leellishshaahu hajo marre tidhannayiwa owaante afi'nayiwa ikkase leeliishshaa, tene owaante afirate tarase agadhine noo gedeeti leellishshahu kuni bayichi umo haxi'nayiwa ikkasi leellishaa.

hiitto baxissanno bayiichooti marre gangalatate fooliishshirate lowo geeshsha baxisanno hawaasi taaboori ilaalinni dirritannoeeli lowo geeshsha baxissanno yaate.

tini misile leelishannohu doogo haranni noo beetto tini doogo gaxare kolte haadhe hadhaate ikkirono doogo digaraho dibiifinsooni olluu manni fule loosiro danchaho.

Lowo geeshsha baxisanno irshaati yaate. Beettu buna gamba assiranni noo xinqqiranni noo gari lowo geeshsha baxisanno. Loosire daafure fushshirinohura guma adhanni noo gari.

Tini misile leellishshaahu gateeti babbaxxewo hate kaashsho amadewoho weese shaanaio lawaare hakko giddono weese huntaakki haqqe giddo no ikkirono ragunni gate loonsoonnikkita leellishshanno.

kuni dikkote mereershi koatte hidhinanniwaati yaate kuni koatte hidhinanni bayiichi lowo geeshsha biifano hoogiha ikkiro koattuwa kayiinni mannu mare hidhara duunnoonniwaati yaate.

Waa hiitto biifano foottoti woyi misileeti tini halabbu daga sidaamu daga ledo mitteeni budensa udidhe wole daga baalla mitenni biiffe nootta leelishano.

Hiitto shama shaqqado gobbaati haanjidhino gari weese ikkite missino gari illete baxisanno lowo geeshshano biiffanno ollaati yaate irshuno lowo geya baxisanno.

Tini taappeellu misile xagichu duuno ikkase leellishshanno. Lowo geeshsha dassi yaanno. E"e hidhanno manni qallalunni shotu garinni afiranno gede kaa'litanno.

Waa! hiittoo diizaanenni minnoonni mineeti woyi hijaaraati! kuni hijaari woyi hintsi lowo geeshsha baxisanno yaate. hintsaho giddoono gibbeno lowo geeshsha biifinsoonni yaate.

Tini misile lowo geeshsha baxissanno. Dancha budeeti yaate. Kuni mannu mundee aanni noota uminsa fajjonni mundee aanni noota leellishshawo. Dancha garaati.

lowo geeshsha baxissanno misileeti, tini misile leellishshahu woy misilete aana leellahu mannimmate xe'ne noosihu mannimmate xe'ne heedheenna huluullamikkinni mannaho woroo higoommo yiikkinni hagiidhanno gari lowo geeya baxisawo

Kuni lowo geeshsha baxisanno bayichooti kuni nafaraho yaate irshuno gateenni no babbaxxeyo gati muro amade lowo geeshsha biifawo illete baxisawo dancha ayyire noowaati yaate.

Tini misile leellishshannohu dancha garaati yaate. Mannu ikkiwo zigijitenni woyi hagiirriwiinni oosonsano amadiwo garinni higayi no. Gibbete giddoo kayinsoyiha ikkiro danchate. Kayinni doogote aana buko noo gari dibaxissawo.

footo tini leellishshannohu dikkote mereershaati babaxinoricho safadhe hidhanno gara leellishshanno manchu haqimesinni woyi bikkisinnji loosire hiitto ikke heeshsho woyyeessaaro leellishshanno.

Lowo geeshsha baxisanno bayiichooti woy misileeti tini misile leellishannohu baxxitino awawa bqxxitino haqqe kaanse danchu garinni co'inate agarroonniha ikkase leellishshanno.

Me"icho barahaamu bayiichira noo gede leellishawo lowo geeshsha mararsitayo korkaatuno hayiisso nookkiwa affu woraqatta afooho amaxxtiino gari mararsitanno

Tini misile leelishawohu groserete yaate. Marre babbaxxino agatto anganniwaati. ikkirono tenne girosere dibiifinsoonni. Korese di agarroonnite yaate.

Tini misile leellishahu gate muro babbaxxewori no kunino ikkase leellishawo ikkirono akkawaawe coitte assinoyikki daafo lowo geeshsha illete dibaxissanno.

kuni dikkote mereershaati dikkote mereershaati waasa abbine hidhinaniwaati yaate mannu hiraahuno hidhaahuno mittowa ofolle hiramanni noo gari baxisanno.

kuni baatto loonsanni uduunni hiitto baxisanno! Babbaxxino qara assine fushshine babbaxxitino dizaannenni loonsoonni irshu uduunneeti.

Waa! footo tini hiitto baxissannote biiffino gari le'ino gari giddo mittuno buru nookkiha le'ino gari illete baxissa biiffanno murooti yaate.

Hetto leelishano muziiqa godo'linanni kibbordeti lowo geeshsha baxisano Kayyinni ikkirono worooni noo misilera uduunicho woroonni gari didanchaho

Tini irgaalamete katami quchumi lekkate kaase godo'laanooti. Lowo geeshsha baxissaa biiffareeti yaate footo kaino gari baxisaa.

tini misile leellishshanohu ijaara ijaarranni hee'nooniha ikkasi leellishawo dancha baatooti gini loonse digundoonniwaati loonse gundiro dancha ikkitanno kayiini diloosantino digooffino dibiiffino.

Lowo geeshsha baxissanno biiffanno misileeti. Tini misile sidaamu budi gede shaafeeta qanse sidaamu budu uduunnichira worroonni gari lowo geeshsha baxisanno biiffanno gede assine loonsoonnite.

Misile leellishshannohu shunkurta ikkanna dikkote mereershaati. Dikkote mereershira hira hidhayi noota, hiraanlhuno hidhaahuno hiranni noota dikkote mereershsha ikkase leellishshanno misileeti.

Tini hotelete hotelete bayiichu minu danchaho ikkirono agarroonnise uyinoonnise dikkuwaro woy biifinsoonnise gari lowo geeshsha dibaxisanno

kuni bayiichi lowo geesha giwisano. bushawati, ishinu garino gari way garino gari layinkita ale hige sa'ano manni shalaqe uwiha ikkiro goda'amano gari hiqamano gari busha baayichoti

sidaamu ejjeetichi amaxxosi amaxxe nafara waalchisira sidaamu budu uddire ofolle noo gari hiitto biifaanno.

Tini misile leellishaahu jajjabba hogowu makeenna uuritino gede leellishshawo, lede beettuno ofolle noo gede leellishawo, doogose masimarase agarte uuritewo daafo danchaho.

Kuni ijaari lowo geeshsha danchaho cherchete ikkaho yaate loonse digundoonnihona ikkirono dizaanesi danchaho goofiro dancha ikka yeemmo.

hiitto baxisanno gobbate malawooti! konne malawo kiilotenni mannu mare hidhe horoonsiranno gede leellishaawaati yaate. beettuno danchu garinni looso loosirayi noo gede leellishshawo.

Lowo geeshsha baxissanno misileeti. Kuni beettu hedosi aanni noo gede mine heedhiwosi xa'mora hedo aanni noo gede leellishshaate yaate. Beettuno taragaaggae ragunni aanni no yaate.

Lowo geeshsha baxissanno misileeti, kuni misileeti iima leeltaati Ooso lekkate kowaase godo'lanooti, lekkate kaase godo'lanno uduunnensa uddidhe maaliyaansa uddidhe dancha gede footo ka"anni noota leellishaawo.

Sidaamu angate ogimma hiitto baxissawo kuri abbine dikkkote mereershira woy daa"attote bayiicho leellinshayi hee'noyiiri uduunnichi sidaamu manni angate looseyoooho daa"attayi nooti dagano lowo geeshsha hagidhaamte

waa! hiitto baxisanno qullaawa maganu qaaleeti konne qullaawa maganu qaale giddosi fanne nabbabanni wote heeshsho haaroommitanno. lowo geeshsha baxissanno.

Tini misile leellishannohu baino makeenna woyi akkaltino makeenna massine duunnoonniwaati. loonsayiiwaati yaate akaawaawe ishinunni hunnoonni gari dibaxisaaho. busha gara assine worre hee'noonnihu yaate.

hiittoo leooti tini leo hiitto biiffannote hiitto baxissa la'nanni wote gumise leino gari leanni noohuno ikkino gari lowo lowo geeshsha baxissannote, biiffa

Kuni doogote leeltaae misile gereewuute yaate, gereewu doogote sagale xinqiranni itaare hasiranni no yaate, ikkirono doogote itaari nookkiha gerecho sammi yite uurritewo gari yarte noota leellishaa.

Tini lowo geeshsha dancha haqqeeti yaate danneeti biiffaa dancha ayyarete gade soorro daggaakki gede gargartaa qoleno qaccete weessa noota leellishaa baaluri baxisaareeti yaate.

Tini maamma biiffanno kaarootete sirchooti ragunni loonse ragunni amande ragunni fushshinoonni gede leellishshanno lowo geeshsha bxissaawo.

tini misile leellishshaahu sidaamu afii maxaafa ikkase leellishshanno aaniiditi yaate lowo geeshsha baxissaate amadose woroonni garaati yaate.

Tini misile leellishshannohu motorete hadhay no manna ofaano leellishawo ikkirono kayi motorete hadhay no gari masimarensa diamaddeewo lamunku taalo taaloho doogo cuffe hadawo gari lowo geeshsha giwisaawo. danote tugaho yaate.

Tini misile leellishaahu lowo geeshsha baxisaawoote yaate korkaatuno Oromotenna Sidaamu budu uduunne uddidhe biiffe mitteenni hasaabbanni odoo uuyitayi no gari baxisawo.

Tini misilete leellishaahu babbaxxino elekitiroonikisete uduunne hirranniwaati loonsanniwaati yaate. worronni gari mimmitoho baayiicho amaxxaa gede assine, dancha gede assine irkkinse orderete worroonni.

Geercho tini misilete aana leeltannoti ayimmase leellishshanno kaarde amadde ikmite quqquxante agadhitino gari baxisanno. Kayinni yanna iilla hoggeenna dadillitinohano lawanno. Ikkirino geerchoyiti hasattose lowo geeshsha dassi yee hagiiirsiissawote yaate.

Waa! kuni muuziiqu uduunnichi hiitto baxisanno hattono kiraare lowo geeshsha begena"oo laweyoori baxisannoreeti.

Sidaamu mini hiitto baxisaaho kuni hayiissote woy buuyyote mini sidaamu angatenni loosinoha ikkanna gateenni noo weese hiitto baxisawo sagalimmate xaqqantawo.

waha tini misile leellishshaahu beettu faarsanni noo gedenna farsa ragunni maganisira eegamanni danchu ayyani giddo ikke noota leellishshanno.

tini misile lowo geeshsha baxissaate biiffaate yaate mine ijaarsinoonni dizayineno lowo geeshsha danchaho baandeera qanse maa assine gibbeno lowo geeshsha biiffanno tsidaate agadhitinote yaate.

Kuni dikkote mereershi lowo geeshsha baxisaaho korkaatuno baalanka dana marre mittowa afi'ne mittuwi hidhine dangayiite yaate yannano qoxxowate jawa geeshsha injaanno bayiichooti.

Wawo! Lowo geeshsha baxissanno kaaffeeti. Ofolline saga'linanniwa anganniwaati yaate. Wosinchoho lowo geeshsha biifannowaati. Lowo geeshsha baxissawote. Hiitto biiffawote!

Tini misile lowo geeshsha danachate yaate, minu masimarese agare baayicho dancha gede assi'ne minnoonni gari lowo geeshsha baxisanno, kayiinni minu albaanni noohu manchu caaccawino huluullamino tini bushate

Lowo geeshsha baxisanno misilete korkaatuno mannu maganu mine hiitto ikke maganoho heeshshi yiinoro leellisha hiitto baxissanno togoo baaycho mare magano huuccira.

Rosaano rosu kifilera ofolte rosiisaanchu rosiisanno gara macciishshitanno hari hiitto baxisanno, ofoltino gari hedonsa tukurete uyte, agadhiteewo woy macciishshitewo gari hiitto baxisanno

Wowu. Hiitto baxissawo misileeti! Gitaare godo'lawo. Lowo geeshsha baxissawo. Gitaare godo'linanni woyite muuziiqu egennono lexxitayi hadhanno. Ikkona hakko garinni gitaaresi godo'layi afamanno.

Tini misile leellishshannohu babbaxitino egensiishshuwa woyim maastawoqubba yaate mannu qallaalunni nabbabbe doogote banxoyi yanna taradda'nayi gede assine rosu girgiddi aana gibbera haqqera loonsoonni yaate.

wow hiitto biiffannote sidaamunniha budu uduunne uddidhe seennu amuwu uddiranno uduunne uddidhe lowo geeshsha biiffino albise fegeggi yite albise hakkiinni sae baxisannoho yaate.

Waa! Sidaamu baanxeera ikkase leellanno. Sidaamu baandeeri sidaamaho bude amadewoho umosi ikkasinni jaware loonsanniho lowo geeshsha baxissanno qalamenni guggushshaminoho yaate.

Woow, tini kowaate hiitto danchaati, lowo geeshsha biifate qoleno, orginaale ikkase leellishshanno, tinino misilete aana leellishanni hee'noonnihu doodhinanni gedeeti.

lowo geeshsha baxissanno gidu loonsoonni irshaati yaate irsha loose wixa adhe quphisire duu'ne injeesirinowaati lowo geeshsh baxisaa yaate.

Tini doogo sidaamu dagoomu qoqqowi fayyimmate biiloonyita ikkitanna doogo loonsoonniri dancha doogote aana leellinshoonni signale baxissaate.

Hiito biiffano bayichooti, kuni bayichi lowo geesha dikoore asine biiffinse offoline sagale ittate injaano gede asine gundooni bayichoti lowo geesha baxisaawo

Woy hiitto ikke biifeewo gideeti loonsoonni gari lowo geeshsha baxisanno masimarunni giwirinnu Ogeeyye yitanno gara agarre loonsoonni gide Lawanno lowo geeshsha baxisaawo.

Tini misile leellishaahu mannoota mitteenni noo gedeeti. Tini footo tophiyu woyi sidaamu olanto hattee maassiinsayi hee'noyi gede sidaamu topiyu baandeera aanaho wodhite biiffino garaati yaate. Gobbansa baxxaata leellishshanno.

Kuni muuzete kaayishi hiitto baxisanno, kaayinsoonni gari masimarasi agarre mimmito gantannokki assine dancha laalcho adhate kaayinsoonnita leellishshanno, lowo geeshsha baxisanno kaashooti

Tini misile leellishshaahu wedellu mitteenni ofolte mitootu uurrite mitteenni gangalattannonna hasaabbanni mitteenni dancha yanna sayisayi noota leellishshawo yaate.

Hiitto biiffanno dikkote merershaati minxaafe tini lowo geeshsha baxissannote hidhine mine biifisirate lowo geeshsha baxissannote.

wah tini gibbe lowo geeshsha baxissanno giddoo haqqe kayiinse biifinsoonnite kayi gibbete gobbaanni noo qooxeessi dibiifanno isi coinatese diagadhino.

Tini misile leellishshaahu hijaara woyi gibbuwa lowota leellishshawo. Doogono mineno mi'ne digudino mi'nano dancha garaati. Doogono kayinni loonsayi hee'noyita ikkituro bukaabbiwo daafo isira qarru shiqannosikki gede agadha hasissawosi.

woha lowe geeshsha biiffanno uddiraati oromote budi garinni seekkite uddidhe biiffe leeltanno angase amaddinorino oromote bude seekke xawisannoho yaate lowo geeshsha baxisa

Lowo geeshsha biifanno baxisano ijaaraati. Kuni ijaari quchumaho lowo biinfille aannoha ikkasi leellishsha. Qole kaeno mulese akkawaaweno dancha gede assine biifinsoonnite yaate.

Tini lowo geeshsha baxissawo misileeti. Tini leellishshaahu angate ogimmanni hiitto assine leellisha dandiinayiroti leellishshaahu. Lowo egennooti yaate.

Tini misile lowo geeshsha biiffanno gede assine kayinsoonnite sidaamu latishshi maamari massagaancho ikkase leellishshanno footo ka'ino gari baxissawo

Waa! Hiitto biifanno budeeti! Sidaamu budu uduunne uddire qeexaa'lanni noo manna ikkasi leellishshanno. Kuni budi lowo geeshsha baxisanno. Uddirate gari mitteenni daa noo gari lowo geya baxisanno.

Wah hiitto baxissanno sandwicheeti lowo geeshsha baxissate coommitaate danchu garinni shiqinshoonni gari worroonni uduunnichi xiraateno agarroonni gari lowo geeshsha danchaho.

Wa hiitto biifaawaati? Hiitto daa"attote ikkanno baayiichooti? Kuni baayiichi marre daa'antiro lowo geeshsha baxisanno injo noosi. Lowo geeshsha dancha dubbooti yaate. Baxisaaho.

ii yini misile lowo geeshsha baxissaate korkaatuno qaaqqoho uyiinanni hee'noonnisirichi kaa'linanni hee'noonnirichi lowo geeshsha baxisa aanni noo maanni hagiirraamu albinni aanni no dancha budeeti.

Seennu hiitto ikke biifaareeti! Uddirino gari, footo kaino gari, gangalatu bayicho mare fegeggi yee albansa xawisire hinkonsa muushshi yiino gari lowo geeshsha biifawo. Baxisawo.

Waa. Tini misile leellishshaahu lowo geeshsha biifinse baxinse worroonnite yaate. Wosincho adhate injeessine wosinu daanna qixxaawo assinoonni gedeeti leellishshaahu. Lowo geeshsha biiffaate. Mannootu harayi noo masimarensa gede harayi no.

Tini misile leellishaahu angate ogimmaati yaate angate loonsoonni angate ogimmanni loonse biifinse dikko shiqishirino gedeeti dancha loosooti dancha ogimmaati yaate.

woh tini gibbete yaate gibbete huxxaatina waalchoseeti assine loonsoonni gari lowo geeshsha baxisaaho biifaaho yaate gobbaadino eate injaanno gede assine biifinsoonni.

Kuni leellaahu garbaho yaate. Kuni garbu bexaami lowo geeshsha hiitto biifaho! Gangalatate daa"atatenna sagalete ikkannoricho qulxu'me baala woshshaaxxate ikkannowaati. Lowo geeshsha biifaawanna baxisawaati yaate.

Hiitto baxissanno misilete. Misile tini xawissannohu babbaxino mooziiqu uduunnicho mittowa nooha marre la'ne doodhine hidhate baxissanno gede assine kullanni hee'noonni.

Kuni makeeni lowo geeshsha baxisanno makeenaati. Giddo noo manna leellishannokki daafo ayi nooro hooginoro dianfanni. Xaano lowo geya baxisawo. Doogoteno uurrewo gari tiraafiikete go’llawo gari sa’ara uurrino gari leellishawo.

Misile leellishshannohu kaafe ikkanna Mannu ofolle fooliishshire buna aganno baaycho ikkasi kaafe mannu e"eeha ikkasi leellishshanno.

Misile leellishshannohu magaaziine woyi suuqete noo uduunne malawo kiilote hirrannita leellishshano bayichooti mannu mare hira hidhayo kiilote mazza'ne hidhayo yaate.